Mongaashingeyi aagundjuka oyendji oyeshi okwiinyangela mono haya ningi ongeshefa ndjono hayi ithanwa landa wulandithe. Owapumbwa nee wukale wushi kutya iimaliwa yomoshilongo shono tokalanda moshilongo sheni onga ingapi opo wi imonene mosha shomondjato.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa opo ya ha tete po omiti, oshoka momiti ohamu zi iipilangi mbyoka aanongo haya longitha okuninga iitaafula nosho wo iipundi.

Uuna omuntu taka talelepo koshilongo shimwe shi ili nenge aagundjuka mboka haya ningi oongeshefa ya landa wu landithe oya pumbwa okutseya ondando yoshimaliwa yokoshilongo hoka taya ka landa iinima ye.

Momagumbo gaazako nenge moombelewa ohamu kala mu na iitaafula niipundi ya longwa miiti nohayi kala yi li melandulathano, po opo haya ningile iigongi yawo nenge opo haya lile.

Mooositola ohamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana ngaashi oongaku ,oondjato iikutu omapaya nayilwe ya gwedhwa po.

Iilongo kehe oyina iimaliwa yawo yayoolokathana kiilongo iikwawo. Iimaliwa mbika ohayi kala yili pomaludhi gaali pena mbiikukutu po opena mbi yomafo.

Omuntu ngele a hala oku ka talela po kiilongo yopuushiinda okwa pumbwa okukala e shi ondando yoshimaliwa shokoshilongo hoka ta yi. Okwa pumbwa okuya kombaanga, opo a ka shendjele iimaliwa yomoshilongo she yi ye miimaliwa yokoshilongo hoka ta yi ye a vule oku ke yi longitha.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana. Mudhimwe ohamu landithwa iikulya, ohayi kala nee ya yela noyina uundjolowele namudhimwe ohamu landithwa iizalomwa.

Oositola ehala mono hamu landithwa iinima yindji ya yoolokathana, mudhimwe ohamu landithwa iizalomwa, mbyono hayi kala ya kola, noyina ombiliha.

Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi tseyitha omusindani gwawo dhingi gwedhina Selma Petrus ngono a sindana ongodhi ndjono yedhina iPhone 16 Pro momasiku 19 Auguste 2025.

Ositola ehala mono hamu adhika iinima oyindji tayi landithwa. Oositola odha yoolokathana, dhimwe ohadhi landitha iikutu. Ohamu kala muna aantu mbono ha yakula, ohaya futwa komusilo gomwedhi ondjambi yawo, ndjono haya vulu oku ikwathela nayo.

Kehe gumwe oku na omagano ge okuza keshito, ano pevalo lye kehe gumwe oku na omagano ge. Yamwe oye na omagano gomoonyala mono haya ningi iitafula niipundi okuza miipilangi, ohaye yi landithwapo opo yi imonene oshimaliwa.

Ngele omuntu wahala oku katalelapo koshilongo shopuushinda nenge aagundjuka mboka yena oongeshefa dhalanda wulandithe, oya pumbwa okutseya kutya ngele yalanditha otaya monomo ingapi shiikwatelela kiimaliwa yokoshilongo hoka uuka.

Omuntu shampa e na oshimaliwa oha kala a nyanyukwa oshoka ota vulu oku ilandela iinima oyindji ngaashi iikulya, iizalomwa noku futa oosikola niipangelo.

Iimaliwa ohayi longithwa oku kandulapo omaupyakadhi ga yoolokathana, nohayi longithwa woo oku landa oompumbwe dha kehe esiku. Oyendji oha yeyi longitha okulanda iikulya noshowo iizalomwa.

Kehe gumwe okwa shitwa e na uunongo we , ano e na uuyamba we wopaushitwe. Aantu yamwe oye na uunkulungu woku e ta po iitaafula , uusikopa niipundi mjono ha ye yi hongo miipilangi ya za momiti. Ohaye yi landitha po opo ya imonene oshimaliwa.

Aanongo moonyala ohaya longitha iipilangi, oku etapo iipundi noshowo iitaafula. Oha yeyi landithapo, opo yi imonene shomondjato.

Oositola ehala mono to adha tamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana, ethimbo limwe nokuli ohamu kala mu udha, nohamu kala muna omukweyo omuleeleka.

Oositola omo mehala moka hamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana. Oositola ohadhi landitha iinima yomaludhi ogendji. Dhimwe ohadhi landitha iinima yoku opaleka moondunda nomomagumbo ngaashi oongala.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokoshilongo oshikwawo. Iilongo yimwe ohayi longitha ooEuro, nayimwe ohayi longitha oodola.

Iimaliwa oha yi longithwa oku landa oompumbwe dha kehe esiku. Oha yi longithwa wo oku landa iikulya niizalomwa, naantu yamwe oha ye yi longitha oku futa oosikola, nosho wo iipangelo.

Oositola omo mehala moka hamu adhika iinima oyindji yayolokathana ohamu longo aantu mbono haya pewa ondjamba yawo omwedhi ngele tagu si. Ohamu adhika iinima ngaashi omambo, iikulya nayilwe.

Ostola ehala mono hamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana. Ohamu adhika iinima yili kombiliha ngele ya tulwa kofanditha. Mudhimwe ohamu landithwa iikulya, mudhimwe ohamu landitha iizalomwa niitungithi woo.

Moositola ehala mono hamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana. Mu dhimwe ohamu landithwa iikunwa niikulya. Ohayi kala yi na uundjolowele, oshoka oya yela yo oyi li melandulathano.

Nomagunbo gaazeko, mondunda dhoku kala osho wo dhoku lala. Ohamu kala tamu monika nawa, muna uutafula osho wo iipundi mbyoka ya longwa miiti.

Oositola omo mehala ewanawa nokulanda iikulya, oshoka iikulya yomoositola ohayi kala ya yela yo ohayi kala yina uundjolowele.

Mongashingeyi oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Ohayi kala nee ya yoloka kiimaliwa iikwawo. Iimaliwa ohayi kala pamaludhi gaali. Pena iikukutu po opena mbyoka yomafo.

Ostola ehala mono hamu landithwa iinima oyindji yayoolokathana. Mudhimwe ohamu landithwa iikulya, iikulya ohayi kala yina uundjolowele noya yela oshoka ohayi kala yapakelwa nawa yo ihayi kala tayi dhengwa kombepo nontsi.

Moositola oha mu adhika aantu mbono ya kutwa mo, oku kwathela mboka ta ya landa. Ohaa futwa ondjambi yawo kehulilo lyomwedhi. Ondjambi ndjono ohaye yi longitha ne oku landa iinima yawo ya yoolokathana.

Oositola ehala mono to adhamo iinima oyindji. Oositola dhimwe ohadhi landitha iikunwa mbyono hakutiwa iikolitha. Iikolitha inayi pumbiwa uunene molutu lomuntu oshoka ohayi teyapo olutu lomuntu nenge tayi mu etele omaunkundi molutu.

Ombaanga ya Bank Widhoek otayi tseyithile aalongithi yawo kutya, ngaashingeyi oya patulula iitayi oyindji moshilongo, ngaashi kOshiwarongo, Oshifo, Oshiwakopo, Oshakati nosho wo Ongwediva.

Iimaliwa ohayi longithwa oku kandulapo omaupyakadhi gayoolokathana. Yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola niipangelo, nayamwe ohaya landa iikulya nosho wo iizalomwa.

Ehangano ndono lyoBank Windhoek, olya li lya gandja oshimaliwa mo27 Febuluali 2026 kehangano lyoNamibia Aquatic Sport Federation.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aalongithi yawo kutya iyageka oku hehela oshimaliwa waana shoka to shi longitha. Hehela oshimaliwa shoka to vulu okugalula meendelelo nosha igwana po.

Aanongontu moonyala ihaya nyengwa kusha. Ohaya longitha iipilangi ndyono hayi zi komiti mono haya longomo uutemba wokwiiyogela koonyala. Ohaya vulu okulonga mo iitaafula niipundi.

Ositola ehala mono aantu haya ilandele iinima oyindji yayoolokathana. Moositola dhimwe, ohamu kala mu na ofanditha mono hamu landwa iinima kombiliha lela.

Oositola dhimwe ohadhi kala dhi na ondilo oshoka oha dhi landitha iinima ya longwa moshipa nohayi kala ya kola noonkondo.

Ombaanga yopashigwana ndjono ya tseyika nawa nedhina FNB otayi lombwele aalongithi yawo kutya, uuna wa hala okutameka ongeshefa yoye otaya vulu okukwathela noshimaliwa shontumba. Yadhengela konomola yawo.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana. Mu dhimwe ohamu lanithwa iikulya nomu dhimwe ohamu landithwa wo iizalomwa mumwe niitungithi.

Iimaliwa oya longwa yayoolokathana opena iimaliwa yimwe yomafo po opena yimwe mbyoka iikukutu. Iimaliwa ohayi longo owala shafaathana oku kandulapo omaupyakadhi.

Aanongontu ohaya longo oosikopa, iitaafula nosho wo iipundi miipilangi mbyono ya za momiti. Ohaye yi landitha po, opo yi imonene iimaliwa.

Ositola ehala ndono hamu adhika iinima oyindji. Ositola ehala limwe hali kala lya yela no tali monika nawa. Ohadhi landitha iikulya niikunwa. Ohayi kala nee yina uundjolowele oshoka oya silwa oshimpwiyu nawa.

Ombaanga yaNedbank otayi pandula nokugandja esimaneko komusindani gwayo dhingi Mathew Angula ngoka a li e shi enditha noku shi pondola methigathano.

Moostola ohamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana. Ohayi kala ne ya tulwa momukweyo nohayi kala yi na uundjolowele ngaashi iikulya.

Moositola omwa kutwa aantu mbono ye li mo taya yakula. Ohaya futwa ondjambi yawo omwedhi ngele gwa si. Oshimaliwa shawo shono ohaye shi longitha okukandula po omaupyakadhi gawo moonkalamwenyo dhawo.

Kehe gumwe okwa pewa omagano ge okuza keshito yamwe oya pewa uunkulungu wokweetapo iipundi niitafula okuza miipilangi.

Moositola ehala mono hamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana. Moositola omu na aaniilonga mbono ye li mo haya longo mo. Yamwe ohaya longo pomashina taya dhenge iinima mbyono ya landwa nayamwe otaya kwathele.

Ombanga yotango yopashigwana moNamibia oya gandja oshimaliwa shondando yakola kehagano lyokatanga kokoompadhi. Ombanga ndjika ohayi vulu wo oku gandja omukuli kwaamboka ya pumbwa oshimaliwa sheendelela.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, nohayi kala woo ya yooloka kiimaliwa yo kiilonga iikwawo. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha kehe siku.

Aantu yamwe oya pewa omagano goku eta po iitaafula noshowo iipundi kumwe noosikopa, taya longitha iipilangi. Uuna ya longa po iinima mbino ohaye yi landitha po etaya imonene iimaliwa.

Ombaanga yaStandard Bank, omasiku sho gali omilongo ndatu, omwedhi omutihamano, omvula omayovi gaali nomilongo mbali nantano okwa li ya kwathele ehangano lyaFAWENA noshimaliwa sha kola lela.

Aazayizayi osho yetu kutha kohi, sho yetu etele oositola mono ya kuta mo amwaameme, nomwedhi ngele gwasi ohaye yape oondjambi dhawo. Iimaliwa mbyono oha yeyi longitha oku landa oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Iimaliwa ohayi kala ya nyolwa omadhina giilongo. Ohayi longithwa nee okukandula po omaupyakadhi, okulanda iizalomwa, okulanda iikulya nosho wo okufuta oosikola niipangelo.

Olundji aantu ohaa kumagidhwa, opo k yaa ha tete po omiti; inaa ya tsika po dhilwe. Omiti oha ku zi iipilangi, mbyoka ha yi longithwa oku ninga iipundi, iitaafula, uusikopa niinima oyindji yoku kwatela.

Ehangano lyotango lyopashigwana ehangano ndyono lya talika ko lyokugongela nosho wo okupungula iimaliwa yaakwashigwana. Ehangano ndino ohali vulu okukwathela aantu oshimaliwa ya tameke oongeshefa dhawo nenge taya kwathele momaudhano ga yoolokathana.

Oshilongo kehe konyala oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi kala ya yoolokathana yo oyi li pomaludhi gaali. Opuna iimaliwa yomafo osho wo iimaliwa iikukutu.

Oositola ehala mono hamu adhika oompumbwe dhakehe esiku. Oositola dhimwe ohadhi landitha iikutu dhimwe ohadhi landitha iikulya mbyono hayi liwa.

Olundji aantu ohaya meneka ta ya yi kiilonga, opo ngele omwedhi gwa si ya pewe oondjambi dhawo. Oshimaliwa shino oha ye shi longitha nduno oku landa iikulya, iizalomwa osho wo okufuta oosikola niipangelo.

Kehe gumwe okwa pewa omagano ge peshito. Aantu yamwe oya pewa omagano gokuninga iipundi nosho wo iitaafula iiwanawa taya longitha iiti. Iitaafula mbino ohaye yi landitha po, opo yi imonene shomondjato.

Aantu mbono aanongo moonyala ohaya nduluka po iitaafula nosho wo iipundi mbyono haye yi ningi miipilangi mbyono ya za komiti. Ohaye yi landitha po, opo yi imonene oshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana. Oyo yimwe yomehangano ndyono hali longithwa oku pungula iimaliwa yaantu. Ohayi gandja woo omukuli kwaamboka ya pumbwa ekwatho no ya pumbwa oshimaliwa meendelelo.

Moositola oha mu adhikwa iinima oyindji. Dhimwe ohadhi landitha iikulya, noombiga niiyaha, nadhimwe oha dhi landitha iizalomwa nosho wo iitungithi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yo iimaliwa oyilipo ya yoolokathana momalwaala. Oyili woo momaludhi ga yoolokathana yimwe iikukutu na yimwe oyo mafo.

Olundji aantu ohaa kumagidhwa, opo yaa ha tete po omiti inaa ya tsika po dhimwe. Omiti oha dhi longithwa oku za iipilangi, mono hamu ningwa iitaafula niipundi .

Iimaliwa oha yi longithwa oku kandulapo omaupyakadhi ogendji. Oha yi longithwa oku kandulapo omaupyakadhi ogendji. Oha yi longithwa oku landitha iikulya, iizalomwa, oku futa oosikola niipangelo.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Ano, kiimaliwa ho ohaku kala kwa shangwa omadhina giilongo, ohaku kala wo ku na aantu mbono ya thanekwa ko nolundji ohaku kala kwa thanekwa aanenentu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi hwahwameke uudhano wotango wokomumvo mbono waakiintu. Otawu ka kalako, momasiku omulongo nagaheyali ga Januali omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Oositola ogo omahala ngoka hamu adhika iinima oyindji ngaashi iikwatelwa. Ohamu adhika wo iitaafula niipundi ya longwa miiti nosho wo miitenda notayi monika nawa.

Olundji aantu ohaya kumagidhwa noku opo kaya tetepo omiti inaya kunapo omiti dhimwe oshoka omiti ohadhi longithwa okuninga iipilangi niipundi.

Ehangano lyombaanga yotango yopashigwana otali tseyitha nokupandula omusindani gwawo dhingi Selma Petrus, ngono a sindana ongodhi ndjono onene hayi ithanwa o iPhone 16 Pro.

Uuna to ka talela po koshilongo shimwe owa pumbwa oku

Moositola oto vulu oku adha mo omukweyo omuleeleeka, aantu ya tegelela ya lande iinima yawo. Ohamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana mbyono thimbo limwe hayi kala yi li kofanditha.

Moositola omuna aantu mbono ya kutwa mo opo ya kwathele aalandi. Aaantu mbano ohaa mono ondjambi yawo kehulilo lyomwedhi. Ohaye yi longitha nee okulanda oompumbwe dhawo dha kehe siku.

Ehangano limwe lyoku tsilika iimaliwa lyedhina Bank Widhoek, olina woo iitayi, lyo ohali gandja oshimaliwa okupitila muuATM, mono ho yimo eto tulamo opina yoye, noku kuthamo oshimaliwa shoye.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, opena iimaliwa yomafo, po opena iimaliwa iikukutu. Iimaliwa ayihe ohayi longithwa okukandulapo omaupyakadhi nosho wo okufuta oosikola niipangelo.

Ombaanga yaNedbank otayi kunkilile aalongithi yawo kutya oombudhi odha ninga odhindji paife. Otaya ti nee ikwatha waa ha pe omuntu onomola yoye ndjoka ho patululitha nayo okakalata koye. Ya dhengela ko 081 9592222.

Uuna omuntu a hala oku ka talelapo koshilongo shopuushiinda , okwa pumbwa oku tesya kutya ohaya longitha iimaliwa ya tya ngiini, ye okwa pumbwa oku ya kombaanga opo a ka shendje iimaliwa ye, te yi shendjele miimaliwa yokoshilongo hoka ta yi, opo a vule oku ka ikwathela.

Moositola odhindji, omwa kutwa aamwameme mbono ye li mo haya longo mo. Opo ya pewe ondjambi yawo omwedhi ngele gwasi. Oha ya longitha nee ondjambi yawo oku kwathela omazimo gawo.

Momagumbo gaazeko nenge moombelewa, oha mu kala mu na iitaafula niipundi ta yi monika nawa , noyi li melandulathano. Iitaafula mbino oha yi kala ya longwa miiti, nosho wo miitenda.

Moombelewa nomomagumbo gaazeko oha mu kala mu na iitafula niipundi ya longwa miiti oha yi kala yili melandulathano hono haku kuutumba aantu ngele taya kundathana nenge taya li.

Aanongontu moonyala, miipilangi ohaya longomo iinima oyindji ya yoolokathana, kayishi owala iipundi niitafula ihe ohaya vulu okulonga mo uunima mbono uuwanawa, hawu opaleke moondundu nomomagumbo hamu kala mwa tulwa uumeno.

Ehangano loStandard Bank olyo limwe lomomahangano moshilongo shetu ngono haga pungula nokugandja oshimaliwa. Ohali gandja wo omukuli kwaangoka a pumbwa oshimaliwa sha endelela.

Iilongo oyi na iimaliwa ya yoolokathana. Kiilongo yimwe aantu ohaya longitha ooeuro nokiilongo yimwe aantu ohaya longitha oodola. Iimaliwa ayihe mbino ohayi vulu okukala molupe lwiikukutu nosho wo yomafo.